Amabanda gakola emirimu mingi. Gazimba ennyumba ate era gazimba n'olukomera. Ga ttunzi nnyo wano mu nsi yaffe ne mu nsi endala zonna.

Abasuubuzi basaabaza ebyamaguzi byabwe ku maato ng'era bali ku nnyanja, mu byamaguzi mulimu ebibala nga woota meloni, emicungwa, mulimu ne n'emboga era nga bambadde n'enkoofiira ensongovu waggulu, mulimu abakyala n'abaami.

Omwami akuluggusa eggaali ey'amaanyi g'ekifu ga kifuba ku luguudo olw'ettaka emabega we waliyo abajja nga batambula nga bamuvaako oluguudo lulimiddwa bulungi era lunyirira.

Envubu ziri mu mazzi ziseeyeeya era envubu kisolo kinene ddala era nga ky'ekisolo ekisingayo obunene. Ekisolo kino kitera kubeera mu mazzi era nagwo muziro mu Buganda wano nga bagweddira.

Emmotoka ziri ku luguudo olwa kkoolaasi era nga emmotoka eri ku mukono ogwa ddyo egezaako okwagala okuyisa eri ku mukono ogwa kkono. Mu maaso wakulembeddeyo oluseegende lw'emmotoka endala ezitambula. Oluguudo luno emabbali gaalwo waliyo emiti n'amayumba amanene amalungi.

Omukyala omuzito bamukebera n'ekyuma kikalimagezi kye bayita kye bayita ssikaani oba kattivvi era ng'ekyuma kino kiyamba okkebera okulaba oba omwana munda mu lubuto ali bulungi.

Emmotoka zipaakinze mu kibuga emabbali era nga waliwo emmotoka eya langi eya kyenvu, okuli n'omusajja ayambadde essaati eya langi eya bbulu nga kuliko n'enzirugavu. Emabbali g'oluguudo waliyo ebyapa ebiranga bizineesi z'abantu.

Ppaaka y'emmotoka yeetooloddwa ebizimbe erimu n'enguudo. Abantu batambula okunoonya emmotoka n'okugenda ku mirimu gyabwe.

Entulege ziri mmatwale gaazo. Entulege kisolo kirungi, kirabika bulungi. Kisolo kya mirembe kirya muddo tekirya bantu. Entulege zino ziri mwenda. Entulege eno eddiba lyayo likolebwa mu bintu eby'enjawulo nga engatto, balituula nako. Nsolo erabika bulungi nnyo.

Omukyala ali mu nnimiro era ng'aweese omwana, ayina omuddo gw'amaze okkuula ng'agukutte mu ngalo.

Abayizi batudde mu kibiina basoma era abamu bawanise omukono okuddamu ekibuuzo omusomesa ky'ababuuzizza. Abayizi bano bambadde yunifoomu.

Ente ziri wano era emu erya endala ziwummuddemu okulya. Ku nte zino ennya emu ya bitanga ng'era kuliko n'ente ennume.

Ekkanisa enzimbe obulungi yeetooloddwa emiti egy'ebisansa. Ekkanisa ssinzizo era ng'abantu baligendamu okwebaza Katonda n'okumusinza.

Ennimiro ya kasooli aweese aliko emisooli aweese. Mmakkati waliwo ekkubo. Sayidi ne sayidi waliyo kasooli. Kasooli mmere, tugikozesa mu kulya akawunga ate ne tunywamu n'obuugi mmere nnungi nnyo, ereeta amaanyi.

Ekifo kino kirimu ennyanja era ng'ennyanja yeetooloddwa ensozi awamu n'emiti, kifo kirungi ddala, eky'emmanga w'emiti waliyo amayumba, kifo kirungi okuwummuliramu era nga kirabika bulungi ddala.